Ekifaananyi kino nnengera ennyumba eyali eserekeddwa amabaati, yeetooloddwa olusuku lw'amatooke ndaba omuddo oguli mu langi eya kiragala atali mukwafu.

Mu kifaananyi kino ndaba abaana era ng'abaana bano baali bangi ddala. Naye era nnengera eyeefaanaanyiriza okuba nga Muzungu olwa langi ye era nga yali afukirira abaana bano amazzi nga bwe banaaba engalo.

Mu kifaananyi kino ndaba abaana. Abaana bano baali babiri era nga batudde ku ppiki balaga bayinako gye baali balaga. Omu ku baana bano yali ayambadde essaati emmyufu era ku ppiki kuno baali basibyeko ebidomola, nnengera n'emmotoka eyali ejja.

Mu kifaananyi kino ndaba abakyala babiri. Era ng'omu ku bakyala bano yayina kye yali yeetisse. Naye ng'abakyala bano balabika bayina ekintu kye baali batunuulidde era nga kibasanyusuzza.

Ekifaananyi kino ndaba omusajja era ng'omusajja ono alabika mukubi wa bikonde naye nga yali yeegezaamu era nga yeegezesaamu ku mipiira.

Guno musiri gwa kasooli era nga gwalimibwa ku kibangirizi ekinene ddala, emabbali waagwo nnengerayo emiti giyina ebikoola ebiri mu langi eya kiragala.

Eno nkima, era ng'enkima eno eraga yali eyagala ssala kkubo. Naye enkima eno yalina ekintu kye yali etunuulidde.

Mu kifaananyi kino ndaba oluguudo era ng'oluguudo luno lulabika lwali lutonnyeddwako enkuba wabula nga kuliko amamotoka agaali galutambulirako.

Mu kifaananyi kino ndaba eyeefaanaanyiriza okuba nga yali mukyala era ng'omukyala ono alaga yali ava kunoonya mubisi era ng'ayambalidde ddala ng'abantu abaggyayo omubisi gw'enjuki.

Wano mu Buganda, luno tuluyita luwombo era nga luteekebwamu enva ez'enjawulo. Nnengera omwana eyali alutunuulidde era nga alabika yali yeegomba ekyali kiruteekeddwamu.

Mu kifaananyi kino ndaba ente era ente eno yayina amayembe amawanvu ddala era ng'erina langi eya kitaka, ente eno yali eyimiridde mu muddo era ng'omuddo guno gwa kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba omusajja era ng'omusajja ono yali atunuulidde amazzi era nga amazzi gano geetooloddwa emiti emiti gino giyina ebikoola ebiri mu langi eya kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba omukyala era ng'omukyala ono yali atudde ng'atunuulidde ebintu bye yali atunda ebimu ku bintu bino mulimu ennyaanya n'obutungulu ne mukene.